o xesanga nqes ɓogin bale'anin jeganga kaaf avant ta wiisaa o ɓogangaan bata firkuloox o gar lokanin kaafum ta ƴax ,a ƴaxangan o yipanin ngooñ a soɓangaa ngooñ jegee o yipanin ngooñ. Pis ne toujours tamit a buga o mosan kaaga ka wetoaxa kaa ɗayaa den; pis daal kaaga bugu i ba ta wondooxaa ma roɗigna to ba ta gijaa ɓogoox o waagangan bo waagin saq nqes o ɓogin o waagangiran o kalna ñaal leŋ mbit ñaat ɗik. Ndaa o waagangan koy ka war o ɓogooxaa en permenance comme ne o ɓogooraa <noise> .Bugangaa pisof a ñoow o fañin o doon coono fa yoq fe yit donan ke ta xatilna kaaga <crosstalk> saqu pis .
So ka jeg pis ngoor a jeg pis ndew, <noise> jegaa pis ngoor?
II jegaam pis ngoor jeg pis ndew.
Soo xaye pis ndew. a ŋaaywaga na fi'a bo ande kene ka pis nene ka ŋaayu? <noise>
<hesitation> Nam o fi'a bo ande ka ŋaayu non wo na buga te ŋaayoox o ret ɓisin no pis ngoor <noise> .O buganga bug te ŋaayu o ɓisin no pis ngoor ta ŋaayin <noise> nda anda pis ne nangan a xaƴa tank cooxino pis rek ŋaaykiran. Kon ko waago jeg pisof mbit o ga' oxa jeg na pis ne doyoonga o lay ne ŋaaynanaam ta layonge i bon ana jegaa waxtu koy période fa andoona yee comme ke xene layna ndiiki no période kene ke no niɓaan pis a ŋaayoxanga taga ka damaa. Pis tamit ana jegaa ɗeen no ɗelem a jegangan tant que ɗegaan a ŋaaywanga yo damkee. Pratiquement ten damaxam no pises nene ye jikanuma a ŋaaywa 3 fois to damee <noise> aprés o copain eso leŋ a garmeen a layam mee ka jeg o ɗeem i ɗegin yaaga bo fa ndiik koy ŋaayninum. <noise> II ŋaaynafulinum yaam mol ne saquma ɗeɓanongo bugafulim ta ŋaayin <noise> .¨Pis lakas bugum te ŋaayin to comme ga'afulim pis na luɓafuluma koy bon kam xaƴafulin nene rek ndaa yakarame bala i mbada no ndiig na xana ŋaayoox. Yaam race fe jikuma kan yakaar xa ɓeem pis njigduyo pis mosu yo kon sorale'am xa ɓeem daal bugim pis njaxan a ŋaayin kam bug pis na fodna ne ten a ŋaayin wala .
So kaam ga' ne pis a jeg ta ne muumeen lakas <noise> ke ɗim ta <noise> pis ne rim ta naaga parapport fo o faam sax .
Axa kay pis a ŋadanga suqtoox ba rimanong pis. A felangang o xiid nu watna awa rim ca dépend no ŋaayooxum koy o jega nga pis na ŋaayoona pis moom <hesitation> na ŋaayax ale yo rek. Premierement fe fe koy a ŋaayax a eetaanum a rater anga kaga rek na niidna a ŋadanga ret ba rim o leŋ mom jega mene pis ka andoona yee o xiid olu ref na da ɗim pis <noise> .Ka jegaa meen xiid nu watna te rim a maya meen sax meme o faam o neen. Saa dépend ande mbaal ne xaƴena a wida a ŋaaywa ndaax fogree fo pis na andoona ye ka xiɓel mbit pis na andoona yee ka xaƴel na koƥ ale naar ngoor ke nqiɓel a ŋaayooxum <laughs> yooɓkee wo waagu bug ta ŋaayoox rek o ɓisin no pis. Pis ne na taxawalooxaa comme ne mbala taxawaloox ta mbit da mbokatel no box non non ne mbiyel kaaga pis ke jegan xiɓin mbito jegin xaƴin na koƥ ale <noise> .O xaƴanagan na koƥ ale bajan ƥor ndefu maaga pis daɗkee muk ba ŋaayitma pis. Kon wo waagu soxla pis no kiin lay ne kan bug o ŋaaynanaam ta layonge iyo bereb nangam o ɓisiid um ŋaaynanong ŋaayin pis maga ajo'ooru. <noise>
so pis xaye. O bugangaa jiku comme o bugangaa jiku pis . xaye pis a chére a parapport fo lakas we .
bien sur fagun faak fag na jikum o xene na mi wajan ne. 360000 jikoor, jiktanum <hesitation> a soɓ i pis ngoor ne koy kam suf'un fo pises bon roog a fiyanaam saas bo yeem sofan sax tomber am fo oxa andoona ye a saqa pis. I mbaxale bo njuboor 80000 cooxanum fo pises ngoor maak ndaa saqam meen mol ndeɓ lakas na andoona ye kan arranger o kiin oxa yit yaam o kiin oxa ka goorgoorlooxaa comme mi' um jikoortin o ten xar 220000 wajan naaga pis naaga wajanes rim'un. O kiin a gara guuɗ comme ferail fene xew na rek <noise> a gara guuɗa celem ale a xaƴ pis ne pis ne laxasoox kam poɗ ke ba xon maaga. A soɓ ta saq o molo nga jeg na 1 mois. O mol onqa ga' ye sauver anuma baa ta maak a soɓ um jik pis lakas waagiim o saq pis tadik ke pour gérer aden ka jafeñka <noise> um jikooxin 220000 gayino la jikoxoogna xaal a tabataba'aa. Bon um wañanin rek yaam pis moom a jegangaa 1 ans rek waagan o jiku 300000 mee ta refna. Pis ngoor a jegangaa 1 ans rek waagaan o jiku 300000 ka ngefeerna derem mais comme jegee doole to kaa tabataba'a comme mi' in mbodu. In wañan no ten ta waago ɗaxik soxla'um, um jikwin o ten 220000 .O rik ole faak rek o ɓiy no maages a gar a laye a ga'an pis na xay a maaka bo a mosat bo saa dépend no ñoowin ole o ñoownan rek.
Soo nene nu yarta paal yaag xar to nun nu ne yarta nene pis ?
non o ñoow paal fo pis ndefee leŋ <noise> <hesitation> jeganum o maag so leŋ o sira saqu xaga o siir a saq'u, siir wajana saq'u . Amour fe jeg'u teen nene sax yaam bugoogee jikwo kiin pis sax <noise> saqkino a saq a paax. O xaaga, o fi'angan projet koy a bug teen xaalis a waa jeg teen yaam a jeg a plus de 10 wajan ndaa na koƥ ale yo koy toujours waxay no siir xa mbeem o mbay na siir toujours o mbay nga'aa pis ke. Comme xaye koy i tolooxata no jamano fa andoona ye wajanof o xaƴangan sax koo diidaa te guuɗel kon waagiro <crosstalk> saq teen mayu mieux o saq teen oxa o jalta soom <noise> comprendre a kon oxa i njalta soom i mbaagu saq. A rimanangan <crosstalk> koy o jikwa mbit o doxnita; jegaam fog wa andoona yee njegee moyen. <noise> Oxene na mi' a rimangaa ndew kam doxinkan o poges ndaa a rimangaa ngoor xam yikukan <noise> .Jegaam xa ƥiy fapes o tew xa andoona yee ka tabataba'aa comme mi' a rimanga pis ndew kan doxnitkan <crosstalk> maaga mu ta rimit na o jegteen tig <crosstalk> wala.
soo ba ba ŋaayuna nene, xa <hesitation> a qool a podnuma fiya pour a jeg o ɓiy?
Pis koy yoq we ga layaa ye 9 mois wene laya 1 ans <coughs> i pis moom <noise> o fudum moƴu maagin miñ, o fud mbaal <noise> ande mbaal ka lay ebe 5 mois den fo mbambe waaga 5 mois mais o faam fo pis moom presque 9 mois ke sax yenisaay ta xup o soɓanga o faam moom ka fiya 1 ans, Yoq we koy anaa laya pis anaa fi'aa 10 mois yenisaay 9 mmois <noise> mbit 1 ans mais nak exacte fe ta fi'an mi andofulinum <crosstalk> .Yam maxey sogo jegaa wajan xooxes na andoona yee mo jeganan a xooxes daal fapes jegoogu um ref fo ten mbind ne mais actuellement mu yoqatu fo fop koy mi' jiku muumeen xooxes fop ku ref na meen no muumeen mi' jikun no ke naa jalteel. kaaga koy mi' jegan na xooxes <noise> a ŋayooxa koy to rimafulee ɗen a jeg'u yit ɗegnanum bugan mo ŋaayin a ŋaaynanga koy <crosstalk> xan bin date fe heure fa ta rimikkaa xano andin bu boba xan anddate pis kene jega pour a waag o rim <noise> iyo.
nanga yara o faam ?
i jegaam o faam o leŋ o lene im jalta ɗik a re'u o leŋ o la guuɗel
A mene ka mbaral o dés fois ga nguuɗaayo pa kene yiin ?
xa paam
xa paam xa pisiin kene yiin?
Kam koy camano ko xa chinois xe ndefna meen a nqijil'aa xa paam axe lool <laughs> a nguɗana jikwa xa Chinois xe da ƴaxa den <laughs> kaaga moom a ngijil'a xa paam axe lool a part kaaga mom. Saasay ke rek nguuɗo faam mene jikookin <hesitation> luma a tetar rek dés fois ta jeg quoi mais mi koy jegim muumeen nam xaƴa. Muumeenes fop dal kan xiɓaa den ñoowna na den yaam kam lay e yoqee xaq o yik o faam <crosstalk> jal bo pare deɓin no mbed onqe jeg wajan jal; foden bo pare xiɓ geek o ñoow ole so deɓin mi' kaaga jaɓinum <noise> ,muumeenes fop owey kam mbindes refee mumenes leŋ na leŋ na na sutooxa carind mbind ne to refee ko <noise> xiɓnel jalka.
so o faam

ande ka rima ɗik bo tadik .
comme siid .
i
xa a mosiinum o ga' de.
mosee jeg .
mosiinum o ga' de
kon o faam ,
o faam fo pis daal jaf leŋ mosaan mo ga' no télé. te pis <laughs> na ka rim siid télé mosaan mo ga' de <noise> mene koy mosiinum o ga' o faam mosim o ga' o faam ola rimna siid naak dal ga'a ka rimna siid. Nada o faam fo pis moom mosiinum o doon a ngid wedi'iim e jegee koy ndaa mosiinum o ga'.
So o faam ba ŋaayu na podnum kene fi'aa ?
o faam moom ga lay ee 1 ans feyo o xiid o muum ken tax te layonge o tew a refanga en Etat a moytooxo yer yoq o faam ale o xiid o muum 1 ans fe 12 mois o faam ka jegan <hesitation> waya o tew a refanga en Etat ale o yeranga yoq o faam waaga jeg o xiid so sogo ñotaa <crosstalk> no nana no koy kan nanin daal <crosstalk> <hesitation>
xa tagatoora ?
A sante'aa anuun rek yaam yakaaranga kiin bo gar <crosstalk> le nino micro pour ta lay <crosstalk> yakaaro kon nuun we andoona ye nuun ngaru letnaam o micro ke taxna nu mbiyan yaasam roog a damta nuun, <hesitation> no calel nuun no yaam o kiin oxe moom o jegangee accés no calel yoqe fikin o kon ke refna calelof <noise> a déplacer taxong bo Dakar a déplacer tong Niakhar bo mene kon calel nuun kan yombanan kana nuun nu mbaag o njalin.

Mi' koy nandim naaga mi' kan disponible no fop no ku kiin a lamtaxama no ka anduma rek kaam doonkang bo taxaa a koñ ale oxu garna meen laya ka laya reti ma Madou Faye o xaaga wa lay fo o kiin. Sante'atina roog koy yaam xaƴa roog na jagle'aa mene o kiin ko kon nu ngaranga letnaam o micro kan santeka nuun xeɗana nuun no mission ne nu ñaaƴaa yaasam te ref ka moƴna nuun daal kaaga daal in tagoora gidma nuun a paax. Yaam xaƴax wiin moom a ndir a jega ndeer in quoi ndir a ŋada jega ndeer in quoi to kiin no wiin we moom o refangaan oxu garna a bug tig na wo daal o yooɓan na den mi' naga nandum quoi pratiquement jegee been probleme content na nuun a paax.
merci
Bug no jafejafe ke nu mbaga nga'ale'anga ina ƭat ale andoona ye xar i mbaago ndaaw teen yaam comme i ande wiin we dés fois programme ka gara ba waan i andkee ten dara. In daal in way no saar ole toujours :frano busness in, calel in, ten i njemu ten i mbi'aa xaye koy o garanga letnaam o micro xaƴa xan jeg yakaare oxene koy xan dooninna ƭat bata waag o donoox na ƭat ale kaaga daal i yakaru na nuun yaasam roog a fi'in. <noise>